Rashin wani abu ko kuma ba'a da wani abu da ake buƙata a Hausa ana iya fassara wannan kalma da wasu kalmomi kamar rashi wanda ke nufin babu wani abu kwata-kwata ƙaranci wanda ke nuna cewa wani abu wani abu na nan amma bai wadatar ba, buƙatar sa yana nuna cewa mutun yana cikin hali na neman wani abu da bai samu ba rashin ma'anar rashi da fuskokin sa na ɗaya rashin abinci idan mutun yana cikin hali da babu abinci ko babu wadataccen abinci da zai ci, ana cewa yana cikin rashin abinci wannan wani nau'i ne da yake shafar lafiyar jiki da hankali misali yara da ke fama da yunwa a yankunan da ke fama da fari suna cikin wani hali rashin ilimi idan mutun bai samu damar karatu ba ko kuma bai da isashen ilimi da zai taimaka masa ya fahimci duniya ko ya samu aiki ana cewa yana da rashin ilimi wannan shi ne rashin samun damar samun ilimi ko kuma ƙarancin ingantaccen ilimi na uku, rashin lafiya wannan shi ne lokacin da jiki ko hankali bai da lafiya duk lokacin da jiki ke buƙatar kulawa amma babu magani ko babu lafiya gabaɗaya ana cewa mutun na fama da rashin lafiya na huɗu, rashin kuɗi wannan shi ne lokacin da mutun baida isashen kuɗi dan biyan buƙatun sa na yau da kullun ana cewa yana fama da rashin kuɗi ko talauci na biyar, rashin gani ko sauraro idan mutun baya gani ko sauraro ana cewa yana da rashin gani ko rashin ji ko rashin ji dake shafar jiki kai tsaye rashi yana da illoli da dama da yake haifar wa kuma sannan yana da tasiri a yau da gobe idan ana so a magance idan ana so a magance matsalar rashi ilimantarwa samar da ilimi ga kowa da kowa yana taimakawa wajen cike giɓin jahilci da rashin sani tallafawa bayar da tallafi ko taimako ga masu buƙata na rage wahala ayyukan yi samar da guraben aiki yana rage talauci shugabanci na gari idan akwai shugaban ci na gari albakatun zasu yaɗu yadda ya kamasa ƙauna da tausayi ƙauna da tausayi da nuna soyayya da fahimta tsakanin mutane na rage rage yawan jituwa a taƙaici rashi yana nufin ƙaranci ko babu wanna wannan yana iya shafar sassa daban-daban na rayuwa kamar yanda kamar yana da matuƙar ila ga cigaba al'umma